Uhh mukyifani ilimu nzinzu uhh bwabamo ni gyi'mipila gyi'amba menzi oba gyibika menzi, mwabamo nigyimisala, uhh kunzinzu aliwo inzu indwela isi betolosile katimba kyifani kyino kyikokesa iwombeki we nzinzu

Ah musifaani shilimo biteteyi, bikofiira, bikoyi, ah ni zi t-shirt zesi bakubilamo mupila zosi zana bazitele ku display bazitele ku display zili nga zili mukatale

Uh mukifani kilimo bali kwogesa kumutwe gwo umutu nenga kiitu kyesi kiitu kyesi kifani kili kwogesa naabi aliwo likutu lyo uutu uyu batundula batako biitu nga zi beads uh agwatile ne ikofila ilikho nin zi beads

Ah- mukyifani aliwo kyimuli ninzukyi ah- nenga inzukyi ilinga ikususuna ibitu kwama mukyimuli

Uh mukifani mulimo maguje, maguje gane uh gali mukigona nenga buli liguje lili kudya aliwo ili wambile kiitu nga carrot bilala byawambile biitu nga michungwa aba nga buli liguje lili kudya gali mukigona

Aha muchifani chili kwogesa bimuli ni inzu yabawo ni chibumbe chiliko chibumbe kyechisi ni chibumbe kye kye ngooli yabako ni gamafumo kyabako ni ni ingabo yabako ni ingoma ni biitu bigaali uh chifani chino kyili nga chiliko bisaala bye buwangwa

Ah mushifani kyilimo kyitu kyili nga mulele kyino kyesi batambisa kufuta bitu nga -nga -nga imindi

Mukifani mulimo zi nzuki tse mikhile khunzu yayo zingali zemikile kunzu aliwo zindala zili ku bululuka nga zindala ze mikile kunzu.

Ah mukyifani kyilimo lugoba ni- lugoba luyila mezzi lutusa mezzi akutu lwayila mukifo kilala ah- mulugoba imu mulimo i kalabati ah nigamezzi makyafu

Ah mukifani chilimo binyinywi bibili, bimikile ku kisaala ah kye akutu esi bimi bimakagile biliko mawa.

Uh mukifani kilimo zi note , zitandikila ku mitwalo gitano, mutwalo , nkumi biili ni silingi lukumi ah ah asi wazo aliwo zi glass

Ih mukifaani, kyilimo bakaasi, bakaasi bano bali ni ni bibitu byesi batele mumilo, basudile ne babaana .

Mukifani kilimo umukasi asudile indobo ahh ni bag mundobo mulimu mandazi nibitu nga zinyanya kungaji wene ah lubega lwe lubega lulayi lwomukasi iliwo imotoka inyuma wabawo ni batu balala akulala lubega lwomunyelezi aluwo i shell yesi batundila mafuta kifani kino kyilinga kikwogesa i business

Ah mukifani kilimo umeseza, we we watele i'laptop kumeza nenga kumeza ku kuliko gu gu glass gulimo bumuli ah ku mukono mulayi gwo'musaani iyu umusaani umuzungu uyu, nga muli gamaamba nga umuwanga oba omutu, waliwo mukono gwo'mutu ukali kuboneka dawe.

Uh Kyifani kili nga kili ikwogesa akuntu wesi batekela bidyo isi inyala nalangawo nti lifumbilo uhh iliwo isepikyi nzibili indala babimbile kundala, zili kumayiga uh ziliku zili kusha bali nga kundeka bilyo

Mukyiifani shilimo shilimo busa mugongo gwenzuchi ah nikumugongo gwenzuchi igu ku kubwoya bwawo kuliko zi colour zanjawulo niku mapapariro gayo galiko galiko butu nga bugumba gumba

Ah mushifani aliwo umusaani wehale khupikipiki, aliwo mudwela wemihile khumbi ni kyimilyango kyesi bokha kyebibyuuma, ah babili bemihile atwela, umulala alinga ukhowa ukhowa kyimilyango

Musyifani kilimo simba, simba mukigoona nenga nga nasile bulayi kifani kilimo simba yi yakalikako kigele kidwela, kigele kidwela nenga iboneka uduya uti ili mubulumi

Muchifani kyilimo baatu batano wabawo ni gumuzindalo inyuma womusani uli nga ukutamilemo ali kuganika ni kabaka we Baganda kutulo kuliko umuseza wiboyile lidiba ahambile ni ingaboo wabawo ni gumuzindalo ni umusilikale

Muchifani haliwo basani bane bali kwimbaka inzu nenga bali kungagi kwene bali kuboya zimbawo kutulo kwenzuyi haliwo chisaala nga wasilile hasi haliwo zi wire zega masanyalaza ni chisaali lubega lwe chisaali haliwo meezi habawo ni zinjinji.

Ah mukifani kilimo bisolo bye mukigona, ah bilala bili kunywa mezi bilala bi mikajile bimikile kutulo nenga bili bye bika bibili, bidwena bili nga zikafu ze mukigona zindala zili nga zi puunda ze mukigona.